Odoo yaa mashalaqqete yaate, odoo mannu ikke hosinoricho barraho ikkinoricho wolewa ikkinoricho gobba gosate ikkinoricho mashalaqqe affi'nanni doogo odoote tuqu xaadoshshininno ikka dandaano mannuwinino odoo adha dandiinanni.

Politikaho yineemmohu daga yekkeerantanno garaati yaate lame gasa woy lame garewa baxxe mannu yekkeeramanno garaati yaate ku'u ko'onne sa"ate ikkinanni dooggaati

dagate yaa maatete gambooshsheeti maate mittu mini giddo heeranno mannaati annu ama ooso mitteenni gamba ytewo maate ikkitanno maate gamba yte olla olluu gamba yee daga ikkaawo yaate